Tini misilete leeltannoti sidaamu daga babbaxxeyo hpoletiku woy higgete deerrinni kuni konnirichi gobbankera ikkawo kuni konnirichi konni gari ikkawo yite kultanno misileeti.

Misilete aana leellishannohu Sidaamu qoqqowi ga'labbotenna keeru owaante aannohuni misileeti.

Tini mannu daye bunaoo bunanna hattono sagale mannu ofolle teese may hosi may gati minaammini yaanni gangalatanno baseeti woy kultanno misileeti